Peeri dalla bu xonku dalla bi bu ngi dagga benna bi bu nekkas yi lu xal ley joor ñaari dalla yepp ñi ngi xoosu ben kuleer bi bu xonxa dallay rafet na waaye defa dagg degi kenn du ko sol pas ki su daggee dur ko mona sol.

Weer monekan kafe bi mu ngi am nana loxo mo ko tie loxo buñu kafe bi dina nee pas ki am na nana kafe bii weer bu wee lam nekk xobi nana yi yu weerte la.

Ngiiti réew mu ngi texaw ak mbootayem am na doole ñi ngi amee fuleer bur wone réew bu nekka biniti yépp ñi ngi texaw ci ganawa ñene ni ci booram ñi ngi sol mags ci seen bokkani bay pare seen sol indi refetna marchal la.

Kitam mu ngi took taskati xibaar lañ moo ngi jax karlo ak meekoro ñyeenti meekorkoro pur su woxe waxamne muna jenna bu baax moo ngi sol xaftaan bu weex def maxana bu weex nistiko ñuwul la lepput bu xees wa moge joxe xibaar bu am njëre.

Boppa karaw bo ñuul mungi kilib boppam bi ab kilib bu weex jigéen bi mungi xees mungi joxee ganaaw mungi jàkkar loo ab a almorr almorr bangi ame ay fuloor floor yu rafet nyu neka fofu nonu.

xale bu góor bu degër mu ngi daw ci biir ndox bi mungi tàkka montor bu ñuul mungi sol mboo bu hanka mungi sol tube bu ñuul mu ngi bayyi kawararam bi karaw bu ñuul lam ame gi ci biir ndox bi aw mu ngi am doole.

Ay nit yu ñuul ak nit yu weex tubaab negi ñyax mu ngi ci ganaaw ñaar ya ci ñett ay saket mu ngi foofo am na ay xale yu ndawo yu ñuul ak benne xale bu weex mungi ame ay balo ci sel loxoy.

Lati bu neex soo ko defel ca yaram bi xñxeñ bu def de rafetal yaram bu tel bi mungi hawaweex waaye cubeer bi cubeer bu ankala mu ngi amee ay binda wone turub wi.

ñaari jigeen buy dem gaadin ak bnni xalibu goor benn jigéen mu ngi ci kaneem benn bi mu ngi ci kanaaw xali bu góor bi muy ci jigér bi gaay ni ngi enu paan bu bula xali bu góor bi mu ngi tie siwoo buy nete ni ngi ci kow talibi di dox ñax bu werte mu ngi fu.

Peley kati baloŋ mu ngi tàkku be degër sol ay dalli boks sol ay kawas sol tubee bu nuul def mu wab bu la pry bembaax mu ngi yuuxu mu ngi baayi karawan bi karaw bu ñuul la mu ngi ci palaas bindee baloŋe nye.

Ni juntuwaay la buñoo jël puru topotoo dera kom so bugge regle seet plaas boo buga seet bi nga deejel nga rekle plaas boo bu noonu te ngay laal ci diggabi moo la dewanin waaw nga laal plas bo wara laal nga munax seet lo buga sheet.

Marsé góor ak jigeen yopp mu ci bit marsé bi. Gaay ni ngi sol yire si fa bu nekk ak solinam moto bu ndaw bu nete mu ngi taxaw ci kanam gaay taabul yaangi fooful noonu def ay bagaas pru jaay lu jum ak lu jemee ci noonu ay neg.

Ndënda be ndënda bu rafet la ñenna ñine ko sabar waaw, bi moom mu ka nyu ko defar defar bu rafet. Mungi amee koloor bu nete mu ngi amee ay buum yu bula, xopp bu werte mu ngi ci ganawam, palaas buñ ko teg plaas bu rafet la, yopp mu ngi tàlli amu benn ay rasras.

Li ferla jal-jalijigeeni dañ ko de sol pur buga rafetel seeni digabi ndax seen boroom kerr mun lena buga li moom jigeeni daan nañ kodee soppa didefis seen yarni paski baax na ci yaram jigeen lool.

kaane moo nekkane bi nekkuut kaane bu sew waaye kaane bu di jala we debpe neex pr nga def ko ci lekka ab nañu nga xamantenee duñ ko dee bu ga dë bañi def ko fofu ñi naydeñ ko dee tëmbal so ko tëmbale ab nañu buggur kaane ñooñu boñ tëmbal bi bob moo lente bena aranse.